A kpako zuɣu ka niribi tamya n wari kali waa paɣaba ni dab ba da bɛ maa yɛla liiga bihi sabila ka so jinjɛm dozim ka di naba ni mali zusa paɣi maa niribi ba ayi sola mukuru ka di gba mali zusa ka ye liiga bihi ka zaŋ bin yɛra n pili bɛ zuɣu bɛ nyaanŋa tin pana luŋsi barinkonado mi ka nirbi ʒi di gbuni ka so du ʒi kuɣi zuɣu ka furila ne a kpaaku maa zuɣu

Duu puuni ka teebuli ʒɛya ka kuɣu ʒɛya ka paɣa ʒi di zuɣu ka yɛ neen sabila ka ga wooch ka kompita tam teebuli maa zuɣu duu maa nyaanga ka loori nim ʒɛ palli zuɣu

Yili zuɣusaa chemsi zuɣu ka niriba tamya n ye tumani niɛma ka tumdi tuma bɛ tumdila wuntaŋa niɣilim buɣum tuma ka zaŋ binsheŋa din deeri niɣilim buɣum wuntaŋa sani m pa chemsi maa zuɣu niriba ayi ʒila dizuɣu ka niriba ayi dabiya ka niriba ayi za zuɣusaa ka yino mee kuriya.

Duu puuni ka teebuli ʒɛya ka niraba ʒiya bia ni doo ka o nyɛ zaɣ kurili teebuli maa zuɣu ŋmana tammi ka bindirigu suhi ni diriti bɛ di puuni ka bia teegi o nuu n zaŋ nimdi niŋ doo maa nolini doo maa yɛla goɣali ka di porisi ka kpa ninkpara

Duu puuni ka teebuli waɣanli ni kuɣusi ʒɛya ka niraba ʒi di zuɣu paɣaba ni dabba gbanpiɛla teebuli maa zuɣu kompiuta nima ni nuchee ni tangali mihi pa di zuɣu teebuli maa tooni Paɣa ʒimi dikpuni piɛlli gbuni ka yɛ neen sabila duu maa zuɣusaa furila nim niɛmi ka silmiin kikaa biɛni

Palli zuɣu ka tutu bihi bɛ dinni ka niraba ʒɛya ka Loori titali saɣam ʒɛya ka pili taapooli ka o loɣu nyɛ zaɣ dozim loori maa nyaanga ka so ʒi moto zuɣu ka lala luɣuli maa ka paɣali kpɛ